Dɔwɔla etɔ aɖe si ɖɔ gakuku, tsiŋtsiŋ kple awui le dɔ wɔm tso gakpo aɖe ŋu.

Ame geɖe aɖewo le fli me lé agbalẽ aŋuti ɖiɖi ɖe asi. Agbalẽ aŋutiɖiɖi aɖewo hã le akplɔ̃ dzi eye ɖɔkita aɖewo hã wole awu ʋi me le wo gbɔ.

nyɔnu aɖe bɔbɔ anyi ɖe eƒe fiase me hele fun ɖe asi le fiasea me la ketevɔ geɖewo le eme

Nyɔnu aɖe ɖo asi kple agblemenuku vovovoa wo. Agblemenuku abe karɔt, peya. Atɔtɔ, timatre, mango kple bubuawo.

Dzo bi ŋuwo kple aƒewo kple dɔwɔƒewo le mɔ aɖe to si te ɖe amidraƒe aɖe ŋu.

Ame geɖewo ɖi anyi ɖe ame ɖibɔ me hena ameɖiɖikɔnuwɔwɔ, geɖewo le awu yibɔ me.

Dɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe eye wodo dɔwɔwui. Gakuku le ta na wo eye dɔwɔla eve aɖewo dɔ wɔm tso gakpo aɖe nu. ame ɖeka le klotsinu eye ame vevelai le tsitre.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe klo nu. Elé foni si ŋdɔkutsu ƒe akaɖi ƒe ŋusẽ zam. Ɖevi aɖewo le egbɔ ekpɔm. ɖevi ɖeka le tsitre medo awu o Elé eƒe to ɖe asi.

Ɖevi andre aɖe nɔ anyi ɖe antrɔe aɖe dzi eye kotoku aɖe nɔ wo gbɔ le gli aɖe ŋu wonɔ modzaka ɖem.

ɖevi wɔme adē nyɔnu ɖeka ɖevi atɔ nɔ dzidzɔkpɔm ɖe nyɔnu ŋu ɖeka fɔ asi eve kɔɖo egla eye medó afɔkpa o

Ɖevi aɖe kpɔ fɔku kple gasɔ eye nyɔnu aɖe lée ɖe akɔ henɔ avi fam. Ŋutsu aɖe nɔ tsitre henɔ foto ɖem nyɔnua kple ɖevia eye sukuvi eve wokpla abagi, trɔ megbe de ɖevie kple nyɔnu si nɔ avi fam la.

Nyɔnu wɔme etɔ̃ ŋutsu ɖeka eye nyɔnu eve le sɔ dzi. Ɖeka le awu ʋi me eye ɖeka le awu dze me. Ɖeka le awu blɔ me le sɔ ɖe asi eye wo le atiaƒu to.

Nyɔnuvi aɖewo le atsyɔɖoɖo nyuie aɖe me. Wogba akɔ kple avɔ. Dzonu le kɔ kple asi na wo. Wolé nunana aɖewo ɖe ta. Eɖewo do fiafɔkpa.

Ŋutsu wɔme adre le xɔtame eɖewo do dɔwɔwui eye gakuku le ta na wo. Wo dɔ wɔm tsio ŋdɔkutsu ƒe dziɖegbe ŋuse ŋu. atrakpi le wogbɔ eye xɔ aɖewo hã le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo nɔ to me. Eɖewo le akpa mɛ eye ɖɔka ma wo dome. Eɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye ɖeka nɔ tsitre ziɔ ɖe ati aɖe nu eye eɖewo le adzɔge ɖaa.

Ame ve aɖewo le nugui dzi aɖe me. Wodo dɔwɔwui gakuku nɔ ta na wo eye wonɔ dɔ wɔm tso dziɖegbe ŋuse aɖe nu.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve wonɔ flawesi dom ɖe flawesi ba me. Amadede nyuiwo nɔ flawesi wo si.

Ɖevi wɔme etɔ̃ ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka le seƒoƒobɔ me. Asiwui le asi na wo. Seƒoƒowo le klu me le seƒoƒoba me. Seƒoƒowoe nye amadede dzi, ŋtsiɖiɖi kple blɔ.

Ɖevi aɖewo le sukuxɔ me nɔ nu srɔ̃m eye nyɔnu aɖe le dome na wo. Ŋutsu aɖe le adzɔge le mɔnu, awu dzɛ̃ ye nɔ eŋu.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe dɔgoe me hele ŋdɔkutsu ƒe dzi ɖegbe ɖe asi, battery hã nɔ megbe ne

Ame aɖewo le eŋu me eye atiglinyi eveawo le egbe me. Ɖeka le ŋua ƒe megbe eye ɖekal le ŋua ƒe ŋgɔ le gbedadaƒo.

Dɔwɔla aɖewo nɔ dɔ wɔm tson gakpo aɖe ŋu eye wole dɔwɔwui me, ame aɖewo lé eka ɖe asi eye ame aɖewo hã lé gakpo ɖe asi.

Ame aɖewo le atsyɔɖoɖo nyuie aɖe me henɔ ʋe ɖum eye ŋuƒola aɖewo hã nɔ ŋu ƒom na wo hena woƒe ʋeɖuɖuwo dzi yiyi.

Ɖevi aɖe tsɔ akɔ anyi henɔ fefe fem kple fefefenu abe kɛtɛkɛ le kɛtɛkɛ mɔ dzi. Kusi nɔ megbe nɛ eye aŋawɔnuwo hã nye fefefenu le egbɔ.

Ŋutsu aɖe ɖo gaŋkui tsɔ mo do ɖa eye ɖevi aɖe tsɔ nuɖuɖu do ɖe nume nɛ le nuɖugba nu. ame aɖewo hã wo le nuɖugba nu le akpa kemɛ.

Ŋutsu aɖe nɔ ta ko le takoƒe eye nu ʋe aɖe nɔ kɔme nɛ. Ame si nɔ ta kom nɛ la ɖɔ kuku eye awu ʋɛ̃ le eŋu.